Aborɔfo bebree ɛna ahyia wɔ ayie yi ase, na ɔbarima baako ɛkoto hɔ, na nnipa nnum nso ɛte akonnwa mu.

Aborɔfo abusuafoɔ nnum yi gyina filling station, na ɔkita nneɛma bebree. Aberanteɛ be retwi ne moto, na ɔkura nneɛma wɔ ne moto no so,.

Egya a ano yɛ den atɔ fidua mu ha, na nneɛma a ɛwɔ fidua yi mu ha nyinaa ahye dwerebɛɛ, na nkurɔfoɔ repu ba bɛhwɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ fidua yi mu hɔ.

Filling station yi ɛna agya atɔ mu yi, na nnoɔma a ɛwɔ hɔ ne ɛhyɛn a ɛwɔ hɔ nyinaa ahye dwerebɛɛ. N nkorɔfoɔ gyinagyina nkyɛn ɛrehwɛ deɛ ɔrekɔ so.

Nkwaraa nson yi reserew rehwehwɛ wɔn anim. Na baabi a wogyina no ayɛ fi pa ara. Na ataare a wɔhyɛ no nso ayɛ fi pa ara.

Waakye na mmako, ɛnna yɛn kosua na forɔeɛ ne kɔkɔɔ a wɔakye, ne macaroni na nwira bi na ɛgu adeɛ yi so yi.

Waakye, ɛne hyetɔ ne kosua ne stew. Ɛna kɔkɔɔ a yɛakye ne makroni na salad. Ɛna egu adeɛ yi so yi.

Aberanteɛ electrician rehyehyɛ n'adeɛ, na nkwadaa a wɔgyina ne nkyɛ no yɛ nson. Ɔbaakofoɔ nhyɛ atadeɛ, mmeɛnsa nso atadeɛ a wɔhyɛ no ayɛ fi.

Mmranteɛ adwumayɛfoɔ nson yi rehyehyɛ solar pannel ɛwɔ efie fɛɛfɛ yi so. Ɛbi gyina hɔ na bi nso te hɔ.

Abusuafoɔ nnum yi redua wɔn flowers; mmarima mmeɛnsa, ɛna mma mmienu, Okunu, ɔyere, ɛna ne mma.

Mmarima adwumayɛfoɔ mmeɛnsa ɛnna wɔrehyehyɛ wɔn nnadeɛ yie, na ntareɛ a ɛhyɛ wɔn no ayɛ fi, na wɔhyɛ wɔn helmet ne wɔn goggles a wɔde reyɛ wɔn adwuma no.

Ɔbarima baako, ɛna mmaa mmienu na ɛreduadua flowers yi. Obiara gyina flower pot keseɛ pa ara baako nkyɛn.

Emfidie dwumamufoɔ mmienu na wɔreyɛ wɔn mfidie nso ho adwuma yi. Na wɔn nyinaa hyɛ ahobanmmɔ ɛkyɛ. Na wɔn nyinaa hyɛ ataareɛ a ɛbɔ wɔn ho ban.

Abayewa fɛɛfɛɛ yi te n'afidie ho reyɛ adeɛ, na ɔte akonnwa mu, na adeɛ a ɔreno no si ne nkyɛn, na ɔwɔ dan soro.

Mmaa mmiɛnsa ɛna barima baako ɛna ɛnam mpo ano yi. Mmaa mmienu ɛte ɔpɔnkɔ so, ɔbaako egyina ɔpɔnkɔ no akyi ɛna ɔbarima no edi ɔpɔnkɔ no anim.

Mmaa mpaboa bebree ɛna yahyehyɛ yi, na emu ahosoɔ bebree. Emu nkɔkɔɔ, emu yellow.

Abibifoɔ nkwakorafoɔ mmienu na ahyia yi. Na wɔwɔ babering shop. Na ɔbaakofoɔ hyɛ kyɛ ne spɛtakles. Na ɔreyi ɔbaafo eti.

Nfidi dwumafoɔ nsia ɛna ɛhyia yi. Emu nan redi nkɔmmo ɛna mmienu gyina wɔn fidie ho. Na atwediɛ bi esi ɛfidie no anim.

Mmayewa nnwɔtwe asiesie wɔn ho wɔ wɔn ntoma fɛɛfɛɛ yi mu. Na wɔn nyinaa so wɔn adwaredeɛ a wɔde retware kwan mu.

Abaayewa tuntum fɛfɛɛfɛ yi asiesei ne ho kama te dwa ho. Dwa a ɔte ho no yɛ ntoosi, carrot, aborɔbɛ, ɛna mango dwa ho, na sereɛ wɔ n'anim.

Abibifoɔ ɛmma bebree ɛna ahyia mu wɔ classroom yi, na ɔbronin baa panin baako ɛte wɔn ntam. Na ɔbarima ɛne nnipa bi adi n’akyi agyina ɛpono no ano.

Seniyifoɔ anum ana ahyia yi. Ɔbaa baako, mmarima mpanimfoɔ mmiɛnsa, ɛna akwaraa baako. Na abranteɛ bi gyina hɔ rehwɛ wɔn.

Mmaa aborɔfo nsia na wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ yi. Ɔyɛkyerɛ no mu no, wcatwerɛtwerɛ nsɛm a ɛha wɔn no wɔ nkrataa so na wɔde rekyerɛ.

Aborɔfo mmeɛnsa na wɔahyiam yi. Ɔbaa baako na mmarima mmienu. Ɔbaa baako ne ɔbarima baako regye adeɛ afiri ɔbarima baako nsam.

Dan fitaa yi ɛwɔ nneɛma bebree ɛwɔ mu, nkonnwa fitaa, deɛ yɛtena so, ɛne deɛ yɛde nneɛma ɛgu so. Ɛne nkrataa a ɛwɔ nkonnwa no so.

Mmaa adwumadenfoɔ ɛna ahyɛ wɔn dwa mu yi, na kɔkɔɔ ɛwɔ hɔ, mako nso ɛwɔ hɔ. Ɔbaa baako akita ne ba ɛwɔ ne nsam.

Mmɔfra abibifoɔ bebree na wɔhiam wɔ sukuu dan mu yi, na wɔresere, na oburani panin baa baako wɔ wɔn nkyɛn.

Ɛdan fɛɛfɛ yi wɔ nkonnwa fitaa, ɔkra tuntum, TV, speaker, nkanea, na nkonnwa tutum mmienu.

Afarefoɔ bebree na ahyam wɔ ha yi. Ɛmaa dodoɔ, ɛna mmarima kakra. Na wɔrehyehyɛ wɔn nam a wɔayi no po no mu.

Obibini abaayewa a ɔretɔn brushes ɛna deɛ yɛde twitwi mpaboa ho ne deɛ yɛde twitwi adwareɛ. Na ɔreserew kamakama.

Abranteɛ bibinii yi ɛsiesie ne ho kamakama. Ɔkuta ne bag kɔkɔɔ, ne mpaboa kɔkɔɔ ɛna suit a ɔde ntoma apam.

Dan fɛɛfɛ yi ɛwɔ nneɛma bebree ɛwɔ mu, ɛmu nkonnwa, ɛmu nkanea, ɛmu nkonnwa a yɛde nneɛma asisi so. Na nkrataa bi asisi nkonnwa ne so.

Nkwadaa nson na wɔwɔ classroom yi, na wɔn nyinaa resua adeɛ. Na tikyani baako gyina wɔn nkyɛn a ɔrekyerɛ wɔn nyinaa adeɛ.

Adwareɛ fɛfɛɛfɛ yi. Ɛwɔ nneɛma bebree. Baabi a yɛgyina twitwi yɛ se. Baabi a yɛtena yɛ yɛn ho yie. Ɛna baabi a yɛgyina dware.

Asono bebree ɛna egyina enwura mu yi, na wɔredidi ɛwɔ nwura ne mu. Ɔbaakofoɔ ate ne ho egyina ɛnkyɛn na ɛhyɛn bi ɛwɔ asono no ɛkyi.

Mmaa nwɔtwe ɛna ahyia mu wɔ adwa mu yi, obiara wɔ n’adeɛ a ɔretɔn. Ɔbaakofo tɔn green beans, ɛbi nso tɔn nkateɛ.

Enipa bebree ɛna abɔ kyenku ɛwɔ ɛkwan yi ho yi na cars nso ɛnam ɛkwan ne so. Na polisinii ɔbaa baako ɛnso ɛnam ɛkwan ne ho.

Mmarima ahoɔdenfoɔ nnan kuta ntoma kɛseɛ bi, a wɔde retwa kwan mu, na mmeranteɛ bi te kaa mu, a wɔn nneɛma gu kaa no akyi a wɔretwam.

Ɛhyɛn nan na ɛwɔ kwan mu yi. Na nnipa nam kwan yi so. Ebi rekɔ na ebi nso reba. Adan bebree nso wɔ kwan yi nkyɛn.

Ɔbaa ahoɔfɛfoɔ yi ɛte ne dwa hɔ na ne dwa no ɛyɛ ntos, pear, ankaa edwa. Na wakyekyere ne ti ɛna ɔkoto ɛfam.

Ɛhyɛn kɛseɛɛɛɛ asɛe asi ɛkwan ho, na ɛkuta nneɛma bebree a ɛde rekɔ baabi a ɛrekɔ. Na mmeranteɛ mmienu gyina ɛhyɛn no nkyɛn.

Ɛmooooo…akuafoɔ bebree na ahyia mu yi. Ɛmu dodoɔ no araaaa yɛ mmaaaa ne mmasiriwa. Na wɔn nyinaaaa, hyɛ kyiniiɛ wɔ wɔn ti so a wɔde re reyi wɔn mo.

Kaa akwanhyia na asi, na apolisifoɔ mmiɛnsa ɛgyina hɔ ɛrehwɛ deɛv ɛrekɔ so. Mmeranteɛ mmiɛnsa nso ɛgyina kaa no a asɛe no so.

Mmaa abibifo nson yi na ahyia mu yi. Na emu mmiɛnsa ɛhyɛ ɛkyɛ. Na ɔbaakofoɔ nso so adeɛ ɛwɔ akwaraa nso wɔ n'akyi.

Mmayewa abibifoɔ nan na ahyia yi. Wɔn nyinaa asiesie wɔn ho kamakama. Na mmaayewa nan nyinaa kita krataa wɔ wɔn nsam.

Mmaayewa nan yi ɛna ɛhyia wɔ ntoma dwom yi, na obia rehwehwɛ ne ntoma mu. Ɔbaaokofoɔ ɛne edwomfoɔ ɛnam ntoma dwom no mu na ɔno tɔn ade foforɔ.

Ɔbaa tuntum ahoɔfɛfoɔ yi ahyɛ ne kente ataareɛ na ɔgyina abrɔfo mmiɛnsa ɛnkyɛn. Na obibinii baako nso gyina ne nkyɛn ɛwɔ ne nifa so.

Adan ahodoɔ bebree na ɛsa so firi tire kɔsi tire. Na kwan kɛseɛ da mfimfini. Na cars nnum nam kwan no mfimfin.

Abusuafoɔ bebree na ahyia mu wɔ ha yi, mmaaaa, mmarimaaa, mmabaawaaa, ne mmeranteɛ. Ɛbi te fam, ɛbi gyina hɔ, ɛbi rebɔ wɔn nsam, ɛbi apagya wɔn nsa.

Mmarahyɛbadwafoɔ bebree na ahia mu a wɔre adwuma yi. Ɔbaako nso gyina nkyɛn a ɔne wɔn redi nkɔmmɔ, na wɔn nyinaa tete nkonnwa bebree ho.

Maame abasirwa yi te ne dwa ho, na ɔtɔn nneɛma bebree wɔ ne dwa yi ase ɛ kwapa a yɛde nkente awene ne nhoma fɛfɛɛfɛ ayɛ.

Adansifo num na ahyaiam a wɔreyɛ wɔn adwuma yi. Emu mmiɛnsa ɛhyɛ ahobanmmɔ ɛkyɛ. Na mmienu nhyɛ ahobanmmɔ kyɛ. Ɔbaakofoɔ kuta dadeɛ. Ɔbaakofoɔ nso kuta dua.

Afunu adaka na ɛsi mmeranteɛ nnan akyi yi. Na nkurɔfoɔ nso gyina kura ntwene a wɔrebɔ wɔ ayie yi ase.

Abibifoɔ abusuafoɔ ɛnson yi na ɛhyia mu yi. Na wɔn gyina wɔn dan ho. Maame abɛsiriwa baako ekuta ne ba ɛwɔ ne nsam.

Amanyɔfoɔ atitire bebree na ahyia mu wɔ wɔ ha, na ebi te akonnwa wɔ wɔn phone so. Ɔbaakofoɔ nso gyina hɔ redi nkɔmmɔ.

Mmarima mmeɛnsa na wɔwɔ gyaade yi. Gyaade yi mu no, baabi a wɔtenadidi wɔ hɔ, ɛna baabi a wɔyɛ aduane nso wɔ. Ɔbarima tuntum baako rayɛ adeɛ wɔ baabi a wɔyɛ aduane no.

Mfididwuma mufoɔ mmienu na wɔahyia wɔ wɔn adwuma mu yi, na wɔgyina ɛhyɛn dodoz a wɔayɛ no ho.

Mmɔfra bebree na aboa wɔn ho a wɔakata wɔn ani rebɔ mpaeɛ yi. Dua bi si baabi a mmɔfra yi wɔ yi, na efie bi nso si nkwadaa no nkyɛn.

Abusuakuo kɛseɛ ɛna ɛhyia mu wɔ ayie yi ase yi. Ɔsɔfoɔ ahyɛ nataade fitaa egyina hɔ ɛrebɔ mpaeɛ. Na efunu no esi adeɛ so a yɛdebaa bɛhyɛ fam.

Mmranteɛ mmienu, ne mmaa mmienu na ahyiam yi. Ɔbaa baako te akonnwa so. Ɔbaako gyina hɔ, ɛna mmarima mmienu no gyina ne nkyɛn. Na wɔwɔ adwuma mu.

Mmabaawa ne mmranteɛ nsia na ahyia a wɔresua adeɛ yi. Na akonnwa a wɔte ho no, abɛɛfo mfidie a yɛdesua adeɛ no bi sisi so.

Ɛdan fɛɛfɛ yi wɔ nkonnwa mmienu, na yɛwɔ nea yɛde nkrataa ahyehyɛ agu mu. Ataareɛ ɛsɛn akonnwa no so. Na abɛɛfo mfidie a yɛde sua adeɛ no baako si akonnwa no so.

Mmeranteɛ ne mmabaawa na wɔahyia wɔ ɛdan fɛfɛɛfɛ yi mu, na ɛdan yi mu wɔ nkonnwa a mmeranteɛ no tete so.

Mmeranteɛ ne mmabaawa na wɔahyia mu wɔ mpoano yi. Ɛbi ayi wɔn ho nyinaaaa ɛbi nso hyɛ ntadeɛ. Ɛbi daaa Ntoma so wɔ mpo mpo no ano. Ɛbi nso gyinagyina nsuop no mu.

Ɛdan fɛɛfɛ yi wɔ nnoɔma bebree wɔ so. Ɛwɔ akonnwa a yɛtena so. Ɛna ɛwɔ ade a yɛde nkrataa egu so.

Mmaa abibifoɔ ahoɔfɛfoɔ nson, ɛnna wɔahyia mu a wɔato santene a wɔreba abɛto aba yi. Ɔbaakofoɔ hyɛ n'atareɛ a ɔde n'aba rehyɛ ballot box mu.

Mmranteɛ ne mmabaawa nsia yi na ahyia. Wɔn nyinaa te adɛɛ abɛɛfo mfidie a yɛdesua adeɛ nkyɛn. Na wɔn reyɛ adeɛ wɔ so.

Ahemfo ne dwam mmaa na ahyia yi. Ɔhene no te ɔpɔnkɔ so, na n'apaafoɔ no nam ne nkyɛn, na kuro no sofoɔ no nso gyina nkyɛn rehwɛ.

Mmeranteɛ nsia yi ahyia a wɔretutu fam, na wɔde funu a ɛsi wɔn nkyɛn no ahyɛ asase no ase.

Mmranteɛ Abibifoɔ bebree yi nam kwan yi so. Na wɔ nyinaa nhyɛ ataareɛ. Wɔde ntoma na akata wɔn asene. Na wɔkita Ghana frtankaa dedi sodierni bi akyi.

Apem mmienu, nkosua mmienu, nkontommire forɔeɛ, ɛna pear, na ɛgu apɔtɔyowa mu.

Nkwadaa mmeɛnsa na ahyia mu wɔ ha yi. Barima baako, ɛna mma mmienu, na wɔn kyerɛkyerɛni no rekyerɛkyerɛ wɔn nneɛma. Wɔde wɔn mfidie a wɔde resua adeɛ no agu akonnwa so.

Mmaayewa mmienu na ɛte wɔn dwa ase. Ɔbaakofo tɔn aburo a ɔde asi gya so a ɔrenoa. Ɔbaakofo nso tɔn nkyɛnse a ɔte ne nkyɛnse ho a ɔretɔn.

Galamseyfoɔ bebree ɛna ɛhyia mu a ɔɔyɛ adwuma yi. Ebi ɛho ayɛ finn paa. Ebi etutu fam, ebi ɛnso ɛhohoro nneɛma mu.

Mmaa abibifoɔ abɛsiriwafoɔ mmiɛnsa ɛna ɛhyia mu yi. Na bucket akɛseɛ bebree na ɛtwa wɔn ho ɛhyia. Wɔretwitwi wɔn nkukuo mu.

Mmaa ahoɔfɛfoɔ edu baako ɛna ɛhyia mu ɛwɔ ha yi. Na ebi ɛtete ɛfam, ebi nso egyina hɔ.

Mmofra bebree na ahyiam a wɔresua adeɛ yi. Tikyani akyerɛw nneɛma wɔ board a wɔde resua adeɛ no mu. Na nkwaraa no nyinaa kuta wɔn nso wɔn board a wɔkyerɛw wɔn adeɛ wɔ so.

Nnipa bebree ɛna ɛte keteke mu. Dodoɔ no ara wɔ keteke no so. Ebi nso wɔ kete no mu. Ɛna ebi nso wɔ keteke no anim.

Nnipadɔm kɛseɛ a wɔte adeɛ ketewa bi so a ɛda nsuo ani. Na nnipa ne bi guina kɔnkɔn so a wɔretwe wɔn abɛn nsuo no ano. Wɔn a wɔretwe wɔn no bi hyɛ kyɛ. Na obi a ɔhyɛ asrafo ataare nso gyina kɔnkɔn ne so.

Nnipadɔm bi ne hyɛn bebree wɔ deaeu bi. Na hyɛn ne bi ahosuo yɛ akokɔsradeɛ, ahabanmono ne kɔkɔɔ. Na adan atenten atenten akɛseɛ bi nso sisi no hoa, na nnua bi nso si nehoa.

Mmɔfra bebree ɛna ɛhyiamua ɔrebesua adeɛ yi. Wɔn teachernii no gyina black board ɛho a ɔrekyerɛ wɔn adeɛ. Na akonwa si teachernii no ɛne baord no ntɛm.

Papa abasirwa yi te afunumu so, na okita dua wɔ ne nsam. Na wakyekyere afunumu no wɔ ahoma mu. Na okita bokiti nso wɔ ne nsa nifa so.

Adokotafoɔ abrɔfo ɛnan ɛna ɛhyia mu wɔ ha hyi. Na wɔn nyinaa hyehyɛ nneɛma a wɔdebɔ wɔn ho ban. Na wɔredi nkɔmmɔ.

Mmeranteɛ mmienu yi retwerɛtwerɛ ɛdan yi ho. Ɔbaakofoɔ hyɛ tuntum. Ɔbaakofoɔ hyɛ atade fitaa, na paint a wɔde reyɛ adwuma no, wɔahyehyɛ ne nyinaa wɔ fam.

Sukuu nkwadaa bebree na wɔahyia mu wɔ sukuu dan mu yi. Ɛbi te fam, ɛbi nso te akonnwa mu. Ɛbi te akyire, ɛna ɛbi nso te anim.

Nnipa bebree na ahyia mu wɔ ɛdan fɛɛfɛ yi ase. Emu mmarima, emu mmaa ne emu nkwadaa.

Nnipa bebree ɛna abɔ kyenku ɛnam ɛkwan so yi. Na ɛdan a wɔnam ho no yɛayɛ nkyerɛwkyerɛw bebree wɔ so. Na ebi nenam aseɛ. Na ebi nso nam soro.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bebree na ahyiam ha a wɔgyina dan fɛɛfɛɛ bi ho, na ɔkyerɛkyerɛfoɔ baako gyina wɔn nkyɛn a ɔrekyerɛkyerɛ wɔn adeɛ.

Ɔbaa ahoɔfɛfoɔ baako ne abeeranteɛ baako, ɛnna ahyia mu wɔ mpoano yi. Ɔbaa no te po no nkyɛn, na ɔbarima no awura swimming pool mu.

Abranteɛ bi ne mmabaawa yi wɔ nsuo bi ho. Na ebinom ayi wɔn ataareɛ ɛna ebi nso hyɛ wɔn ataareɛ.

Nkramofoɔ nkwadaa bebree na ahyia mu a wɔte fam resua wɔn adeɛ yi. Wɔn mu mpanimfoɔ baako afa blackboard a ɔde rekyerɛ wɔn adeɛ.

Nnipa bebree na abɔ santene a wɔretwa mu yi. Na dan atenten akɛseɛ akɛseɛ bebree na ɛwɔ ha yi.

Apolisifoɔ bebree ɛna wɔahyia mu wɔ ayie yi ase. Na wɔkita funu adaka. Na funu adaka no Ghana frankaa no kyekyere funu adaka no ho.

Ɔbaa polisini ne mpanimfoɔ na wɔahyiam, na hyɛn wiemhyɛn baako si ɔne mpanimfoɔ no ntam.

Mmayewa du yi te dan baako mu, na mfifie a wɔde pam ade sisi wɔn anim, na wɔn nyinaa rehwɛ baabi faako.

Akwantufo bebree ɛna ɛtete wɔn mpɔkɔ so rekɔ yi. Nkwaraa wom, mpanimfo wom, mmaa wom ɛna mmarima nso wom.

Mmabaawa nan yi resa wɔ badwam. Na wɔn nyinaa afura wɔn ntoma kamakama. Ɔbaakofoɔ edi anim. Ɛna mmiɛnsa aka no akyire.

Mmranteɛ ne mmabaawa bebree ɛna ɛhyia mu ɛwɔ ha yi. Apolisifoɔ mmienu ɛnso ɛne wɔn na ɛwɔ hɔ. Na polisinii baako ɛtu ne nan a ɔde ɛrepam nkorɔfoɔ no baako. Na wɔn nyinaa hyɛ ahobanbɔ kyɛ.

Nkwadaa yi ahyia a wɔredi agorɔ. Mmaa na ɛmu mmarima. Na beebi a wɔredi agorɔ no, Ghana frankaa no kyekyere ban ne ho. Na binom nso wɔ beebi wɔtena no.

Nkataasia bebree na ahyia mu wɔ badwam yi. Na wɔhyehyɛ wɔn ntoma ne wɔn kɔn mu adeɛ a wɔde ɛreba abɛsa.

Nsuo retɔ, na ayiri wɔ ɛha. Mmaa mmienu, ɛna mmarima nso mmienu gyina kyiniiɛ ase.

Amanyɔfoɔ bebree ɛna ɛhyia mu ɛwɔ fidua yi mu yi. Ɔpanyin a ɔde ɛnim no egyina baabi ɛne wɔn nyinaa redi nkɔmmɔ. Na wɔn a aka no ɛtete nkonwa mu etie asɛm a ɔreka no.

Mmarima ne mmaa na ato santene a wɔnam rehinhim wɔn nsa yi, na wɔn nyinaa hyɛ nkramofoɔ atareɛ, na wɔkuta frankaa a wɔde renante.

Ɛdan fɛfɛɛ yi ɛwɔ akonwa baako wɔ mu. Akonwa a yɛtena so ɛne nea yɛde yɛn nnoɔma esi so. Flower baako nso ɛwɔ mu. Ɛna adeɛ ɛtare ɛdan ho.

Mmaa ahoɔfɛfoɔ edu ɛna ɛhyia mu yi. Wɔn nyinaa ɛsiesie wɔn ho ahyɛ wɔn ntoma ɛne ɛgudie ɛwɔ wɔkɔn ho.

Mfididwuma mufoɔ mmienu na wɔnam a wɔrewura ɛɛ asase ase yi. Na mfidie bi wɔ wɔn nkyɛn, na wɔn nyinaa hyɛ ahobammɔ kyɛ.

Abaayewa bi a ɔte wheel chair mu. Na okura bɔɔlo wɔ nsam. Na ɔhyɛ ataarde soro a n'ahosuo no yɛ ahabanmono. Na n'akyi no, abaayewa bi nso te wheel chair mu ataadeɛ a n'ahosu yɛ ahabanmono.

Dan fɛɛfɛɛ yi wɔ nneɛma bebree wɔ mu. Ɛmu nkonnwa a wɔtena soɔ, ɛmu nkonnwa a wɔde nneɛma asisi so, ɛmu nkrataa a ɛfemfam dan ho.

Ɛsogyafoɔ bebree ɛna ato santen ɛnam kwan mu reba yi. Na baabi a wɔnam no ayɛ finn paa. Na wɔn nyinaa hyɛ ahobanbɔ kyɛ.

Mmaamua bebree ahyɛ ataare tenten na wɔn nyinaa de wɔn ani ahwɛ beebi faako wɔ dan ne mu. Na dan no wɔ ntoma ntoma a ɛsensɛn ho.

Nnipa bebree na ahyia mu a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ yi. Apolisifoɔ bebree nso pɛ sɛ wɔbrɛ wɔn ase. Wɔkita frankaa bebree nso wɔ hɔ.

Mmafranteɛ ɛne mmabaawa nnum yi ɛhyia mu wɔ sɔhool dɛɛm. Na panyin baako a ɔyɛ ɔbaa egyina hɔ ne wɔn redi nkɔmmɔ. Mmaa mmienu ɛna mmarima nso mmienu.

Nantwie kɛsrɛ tuntum baako na ɛsa mmarima nnan yi . Ɛmu mmienu hyɛ kyɛ, na mmienu a aka no nhyɛ kyɛ biara. Na nnipa gyina wɔn akyi a wɔrehwɛ wɔn.

Aberanteɛ baak ne mmabaawa mmienu n wɔahyia mu a wɔresa yi. Na wɔn a wɔgyina wɔn nkyen no rebɔ ntwene ma wɔn. N nkurɔfoɔ bi nso gyina nkyɛn a wɔrehwɛ baabi.

Mmeranteɛ mmienu na wɔahyia mu ha yi. Ɔbaakofoɔ hyɛ sogyafoɔ atareɛ, ɛnna ɔbaakofoɔ nso hyɛ singlet. Wɔn mmienu nyinaa kuta etuo.

Aborɔfo mmeranteɛ mmeɛnsa na ahyia mu yi, na wɔretwe ahoma tenten bi. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ, na nnipa gyina wɔn nkyɛn rehwɛ wɔn.

Nkwadaa nnan na ahyiam wɔ ha a wɔredi wɔn agorɔ yi. Wɔn kyerɛkyerɛfoɔ ɔbaa fɛɛfɛɛ yi gyina wɔn nkyɛn rekyerɛ wɔn nneɛma, na abayewa baako te ntwene ho rebɔ.

Adɔkotafoɔ ne anɛɛsefoɔ na ahyiam a wɔde ayarefoɔ reba ayaresabea yi. Wɔn nyinaa abɔ wɔn nsa ho ban, na wɔn nyinaa nso hyɛ nose mask.

Mmaranteɛ bebree ɛna abɔ kyenku egyina asogyafoɔ car yi ɛso yi. Na ebinom ɛhyɛ asogyafoɔ ataareɛ na ebi nso ekura frankaa, ɛna ebi nso ekura etuo.

Mmranteɛ num yi ahyia na wɔreto ɔware. Mmienu kura ɔware baako na mmienu kura ɔware baako. Akwakora baako a ɔka ho ho deɛ, ɔte hɔ saa ara.

Mmɔfra nnan na wɔahyiam wɔ sukuu dan mu yi. Mmienu yɛ mmaa, ɛna mmienu yɛ mmarima. Mmienu no a wɔyɛ mmaa no te wheel chair mu. Ɛna mmarima no te akonnwa mu.

Mmeranteɛ mmienu ne ababaawa baako na wɔrehwɛ afidie so yi. Abarimaa baako atene ne nsa wɔ fidie no so a ɔrekyerɛ wɔn adeɛ wɔ fidie no so.

Agofomba bebree na ahyia mu wɔ ha yi. Na wyn nyinaa tete wɔn ntwene ho. Na wɔn nyinaa ahyɛ wɔn afura wɔn ntoma kamakama.

Efieeee…kɛseɛ yi si nwura bebree nkyɛn. Na grawa green si ɛdan no nkyɛn.

Abusuafoɔ du-mmeɛnsa na wɔte akonnwa ho redidi. Wɔn nyinaa atwa akonnwa no ho ahyia. Obiara kuta n'atare a ɔde redidi.

Maame aberewa hi aba reba abɛto n'aba. Na nnipa gyinagyina ne nkyɛn wɔ baabi a ɔwɔ no. Na ɔde n'aba no rehyɛ ballot box no mu.

Kaa akwanhyia kɛseɛ na asi wɔ ha yi, na aban nnwumaf nnwumayɛfoɔ a wɔhwɛ gya ne ho nsɛnsɛm atwa wɔn ho ahyia wɔ hɔ a wɔrehwɛ nea ɛkɔɔ so.

Mmarima bebree na wɔahyiam wɔ mpoano yi, na wɔn nyinaa gyinagyina as nsuhyɛn no nkyɛn, na wɔgyina frankaa bi ase.

Mmeranteɛ bebree na wɔahyiam wɔ ha yi. Wɔn nyinaa afurafura wɔn ntoma, na wɔahyɛ agudeɛ wɔ wɔn kɔn ho. Ebi wɔ akyire ɛnna ebi nso gyina anim.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bebree nom na wɔahyia wɔ efie yi mu yi. Na ɛhyɛn kɛseɛ baako so efie no mu. Na wɔn nyinaa asiesie wɔn ho kamakama.

Mmarima nnum ne mmaa nnan na ahyia mu a wɔresa yi. Wɔn nyinaa afura wɔn ntoma papa bi. Na mmaa no wɔ anim na mmarima aborɔfo ne nso wɔ akyire.

Apolisifoɔ nnum ɛna wɔn nsa asɔ mmaayewa mmienu mu a wɔde wɔn rewura ɛhyɛn mu yi. Na wɔgyina ɛdan fɛɛfɛɛ bi nkyɛn.

Mmabaawa bebree na ahyiam wɔ wɔn dan ho yi. Ebi renoa aduane. Ebi nso gyina hɔ rehwɛ. Nkyɛnsee ne koropɔt bebree na esisi hɔ yi.

Mfididwumafoɔ nnan na wɔahya mu a wɔreyɛ wɔn adwuma yi, na wɔn mu mmienu hyɛ ahobammɔ kyɛ, na wɔgyina dan so reyɛ adwuma.

Mmarimma mmienu ɛna ɛnya wɔ mo counters bɔɔl agorɔ a wɔredi. Na mmarima no bi egyina wɔn kyɛn ɛwɔ akyire hɔ. Ɔbaakofoɔ ete akonwa mu ɛna ɔbaakofoɔ ɛnso egyina hɔ.

Nkwadaa nson yi na ahyia ɛredi wɔn agorɔ yi. Mmarima mmiɛnsa na mmaa mmienu. Na wɔn nyinaa ɛrehurihuri toto nhoma ɛfa hɔn ho.

Mmarima nsia yi na apuem wɔ badwam a wɔresa yi. Na nnipa atwa wɔn ho ahyia. Mmarima bi nso te wɔn nkyɛn baabi a wɔrebɔ ntwenee.

Ɔbaa, ɔbarima na wɔn ba barima. Akwadaa no de ne nsa ahyɛ adeɛ mu. Na christmas tree kɛseɛ baako si wɔn akyi.

Mmeranteɛ mmienu na wɔaba shop a wɔreba abɛtɔ adeɛ. Nea ɔtɔn adeɛ no gyina nneɛma no akyi, ɛnna wɔn a wɔretɔ adeɛ no nso gyina nneɛma no nkyɛn.

Asogyafoɔ Abrɔfo nun na ahyiam yi. Mmienu gyina hɔ. Mmienu ɛkoto fam. Ɛna ɔbaakofoɔ ɛda ɛfam.

Mmarima ahoɔdefoɔ bebree ɛna wɔahyia mu a wɔn ɛɛ ee reto aba yi. Na nkurɔfoɔ gyina wɔn akyi. Na wɔn nyinaa te canopy ase.

Mfididwumamfoɔ mmranteɛ ne mmabaawa bebree na wɔahyia mu wɔ sukuu dan mu yi. Na wɔreyɛ wɔn afidie ho adwuma.

Mmarima ne mmaa bebree na ahyia mu. Na agorɔ a wɔrebɔ no yɛfrɛ no volleyball. Na ɛbi koto fam na ɛbi nso gyina hɔ.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bebree na ato santene ɛretwa kwan mu yi. Ɛbi nso abɔ kyɛnku wɔ beebi a wɔgyina no. Na adan akɛseɛ bebree nso wɔ hɔ.

Ohene asiesie ne ho na n'akyitaafoɔ nso gyinagyina n'akyi. Wahyɛ ne kente. Wɔahyɛ n'ahenkyɛ na wɔahyɛ n'agu nyinaa wɔ ne nsa ho ne ne kɔn ho.

Mmaamua nnum yi ahyiam, na wɔtete bɛnkyi so, na nnan a wɔwɔ mu no rebɔ ɔware. Ɔbaakofoɔ a ɔte nkyɛn no te hɔ rehwɛ wɔn.

Nnipa bebree ɛna abɔ kyenku wɔ mpoano yi. Emu nkwaraa, emu mmabaawa, emu mmarima ne emu mmaa. Ebi aduru nsuo no mu. Ebi egyina nsuo no mu. Ebi nso ɛkoto fam.

Akwantuoɔ bebree na ato santene a wɔretu kwan yi. Wɔn nyinaa kuta nneɛma a wɔde tu kwwan no. Mmarima wɔ mu, ɛnaa mmaa nso wɔ mu.

Dan fɛɛfɛɛ yi wɔ nneɛma bebree wɔ mu. Emu nkonnwa a wɔtena so ne nkonnwa a wɔde nneɛma si soɔ. Nnuane, carpet na emu nkanea.

Ɔbaa ahoɔfɛfoɔ yi gyina ne dan mu, na dan mu hɔ yɛ fitaa. Ɔgyina adeɛ a yɛde cup ne nneɛma nneɛma asisi so.

Mmarima mmienu ne mmaa mmienu na wɔahyia a wɔredi nkɔmmɔ yi. Wɔn nyinaa tete nkonnwa so, na akonnwa a wɔte nkyɛn no wɔ nkrataa wɔ so.

Maamefoɔ mmienu ɛna ɛhyiamu ɛna wɔreyɛ aduane wɔ fie yi. Na wɔaso gya ɛde silver kɛseɛ baako ɛsi egya no so.

Mmaranteɛ nson yi ɛbɔ agorɔ a yɛfrɛ no sɛ volley bɔɔl. Na ebi gyina akyire ɛna ebi nso ɛwɔ anim. Abranteɛ baako nso gyina nkyɛn a ɔhyɛ agorɔ a wɔredi no.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bebree na wɔahyiam wɔ ha, na wɔrebɔ ball. Mmeranteɛ nketewa nso nam akyire a wɔrekɔ baabi a wɔrekɔ.

Mmaa abasirwafoɔ mmiɛnsa ne barima baako na ahyia mu ha wɔ badwam ha yi, na wɔn nyinaa fura wɔn ntoma a wɔresa wɔ badwam.

Hyɛn bebree na ahyia wɔ ha yi. Nea wɔde tutu fam no, nea yɛde sa anwea, nea yɛde ka anwea ne cement fra. Ne nyinaa bi wɔ ha.

Abibifoɔ nkwadaa ne mu mpanin bebree na ahyia wɔ ha yi, na baabi a wɔte no, wɔn nneɛma nyinaa afrafra. Nkyɛnse ne ntareɛ a wɔhyɛ nyinaa afrafra wɔ afidie no mu.

Nkwadaa bebree yi ɛna ato santene edi mirika ɛwɔ kwan yi soe. Ebi ɛwɔ anim, ebi nso ɛwɔ akyire na wɔnam ɛkwan ho ɛreba.

Adansifoɔ nnum yi na wɔahyiam a wɔresi wɔn dan. Wɔn nyinaa hyɛ ahobammɔ kyɛ, na ɔbaakofoɔ remese mɔɔta na ɔde ama ne nua.

Akwantufoɔ bebree na wɔato santene a wɔrekɔ baabi yi. Obiara so adeɛ, na ebi nso wɔ nkwadaa wɔ wɔn akyi.

Edwa na wɔahyehyɛ no kamakama wɔ ha yi. Ɛmu ɛmo, ɛmu nnuro, ɛmu nwira ne nneɛma nneɛma a wɔretɔn.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bebree na wɔahyia mu wɔ ha yi. Wɔn nyinaa te akonnwa ho a wɔredidi. Ɔbaa baako afa aduane de ahyɛ n'ano.

Nnipa bebree na abɔ kyenku wɔ dwam yi, na ebi rekɔ, ebi nso reba, na hyɛn bebree nenam nnipa no ntam.

Akwantufoɔ mmarima ne mmaa na wɔahyia mu a wɔretwe nneɛma afiri baabi wɔn efiri reba ɛrekɔ baabi a wɔrekɔ yi. Ɔbaa baako na edi anim, mmarima a aka nso wɔ akyire.

Aberanteɛ hoɔdemfoɔ tuntum bi resa wɔ badwam, na mmeranteɛ mmeɛnsa nso kura ntwene a wɔrebɔ gye no so. Nnipa bebree nso atwa wɔn ho ahyia a wɔrehwɛ asa no.

Dan kɛseɛ a ɛwɔ kurom, na ɛhyɛ bebree wɔn ɛdan nkyɛn. Na kwan kɛseɛ bi nso da dan no ho.

Mmerahyɛbadwafoɔ titiri bi na ahyia mu wɔ ha yi. Wɔne nsɛntwerɛfoɔ bebree na ɛgyina hɔ a wɔredi nkitaho.

Zebra bebree na ahyia wɔ nsuano yi, na wɔrenom nsuo. Na giraffe kɛseɛ bi nso gyina wɔ akyi.

Adansifoɔ nnan ɛna ɛhyia mu a ɔyɛ ɛdan ho adwuma yi. Ɔbaakofoɔ ɛde paint ɛrepainti ɛdan no. na ɔbaakofoɔ nso egyina ladder so.

Mmɔfra mmiɛnsa yi ɛna ɛhyia mu a wɔretwitwi wɔn nkukuo mu. Ɔbaa mmienu, mmaa mmienu ɛna ɔbarima baako. Na wɔn nyinaa ɛretwitwi nkukuo no mu.

Adɔkotafoɔ anaasɛ anɛɛsefoɔ nsia na wɔahyiam wɔ ha yi. Wɔn nyinaa akyekyere wɔn ho, na dan a wɔwɔ mu no ayɛ sakatuu.

Ɛdan fɛɛfɛ yi wɔ nneɛma wɔ mu. Emu nkonnwa a yɛtena so. Ɛne akonnwa a yɛde nneɛma sisi so. Emu flowers ne nnoɔma yɛde afenfam dan no ho.

Nsuhyɛn bebree ɛna ato santene ɛwɔ nsuo fɛfɛɛfɛ yi ɛso. Na adan ahodoɔ bebree ɛna ɛtwa saa nsuhyɛn yi ho. Na obiara nnte nsuhyɛn no mu.

Obronin baako na bibini baako na ɛredwane wɔ badwam ha yi, na aborɔfo ne bi gyina wɔn nkyɛn, wɔrehwɛ deɛ ɛrekɔ so no.

Mmarimma nwwomtofoɔ mmienu ɛne ɔbaa baako ɛn'ahyim wɔ ha yi. Ɔbaako ɛte piano ɛho ɛna barima baako a wɔaka no ekita microphone ɛreto nnwom na ɔbaa no rebɔ violin.

Mmranteɛ ne mmabaawa bebree na ahyiam reyɛ ɔyɛkyerɛ yi. Na wɔn nyinaa apegya wɔ nsa abue wɔn ano. Na wɔn nyinaa kuta frankaa.

Mmaa ahoɔfɛfoɔ bebree ɛna ahyiam a wɔresa yi. Na wɔn nyinaa hyɛ ntoma ataareɛ kamakama. Na wɔn nyinaa nso ekuta ntwene a wɔrebɔ.

Ɔbarima baako ɛne ɔbaa baako ɛna wɔahyɛ wɔn ntoma fɛfɛɛfɛ yi a ɔresa wɔ bedwam yi. Na mmaranteɛ mmiɛnsa ɛne ababaawa baako nso gyina wɔn akyi ɛrebɔ ntwene mu ama wɔn.

Mmarima abibifoɔ nsia yi ɛna ahyia mu na wɔn nyinaa kuta ntwene a ɔrebɔ mu ɔresa. Na nkorɔfoɔ egyinagyina wɔn kyɛn.

Mmaranteɛ nson yi ɛn'ahyia mu yi wɔ mpoano yi. Na wɔn nyina ekuta, ɔbaakofoɔ ekuta bɔɔl. Wɔn a aka no ɛnam nkyɛn.

Nsɛntwerɛfoɔ bebree na wɔahyiam wɔ ha yi. Ebi gyina wɔn video akyi. Ebi nso kuta wɔn kamera, ɛnna ebi nso te akonnwa mu retwerɛtwerɛ nsɛm.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bebree na wɔahyia mi a wɔnam kurom yi. Na adan akɛseɛ bebree nso atwa wɔn ho ahyia. Ɛbi hyɛ atadeɛ tenten, ɛna ɛbi nso hyɛ ntade tiatia.

Ɔbarima, nkwadaa mmiɛnsa ne ɔbaa baako na ahyia mu yi, na wɔwɔ kwaeɛ mu na wɔasɔ gya wɔ abɔnten na wɔn nyinaa te gya ne ho.

Sogyani baako ɛne mmarima bebree na ahyiam wɔ ha yi. Na sogyani no gyina wɔn anim. Na nnipa no abɔ kyenku wɔ dua bi ase.

Nnipa bebree ɛna ɛtete ɛdan yi ho. Na awhediɛ egu baabi ɛwɔ ɛdan no nkyɛn. Na ɛdan ne ho apaepae ɛnso ayɛ finn paa.

Mmarima mmiɛnsa na ahyia mu, na nkwadaa baanan nso wɔ wɔn nkyɛn. Mmaa mmienu nso gyina wɔn nkyɛn, na nkwadaa no ɛredi agorɔ.

Aberanteɛ yi ne ɔbaa yi ahyia mu a wɔte akonnwa ho redidi. Ɔbaa no kita kube Na ɔbarima no nso kita drink a wɔrenom.

Kaa akwanhyia kɛseɛ na asi. Na kaa no amoa ama anim no nyinaa asɛe. Na nkurɔfoɔ bebree gyingyina kaa no nkyɛn.

Mmranteɛ ne mmabaawa na ahyiam wɔ park yi so yi. Na Oburoni baako gyina ball akyi a ɔreba abɛbɔ. Ɛna ɔbaa baako nso apegya ne nsa wɔ n'akyi.

Aborɔfoɔ mmaa bebree na ato santene te akonnwa ho, na wɔn nyinaa kita abɛɛfo mfidie a yɛde sua adeɛ no. mmarima wɔ mu, na mmaa nso wɔ mu.

Nsɛmktwerɛfoɔ bebree ɛna ato santene a wɔreba abɛyɛ adwuma yi. Na wɔn nyinaa kita wɔn kamaras a wɔgyina faako a wɔde reba abɛtwa nea ɛrebɛkɔ so no.

Mmranteɛ ne mmabaawa bebree na abɔ kyenku a wɔgyinagyina abɔnten na ebi kuta wɔn phone. Na ebi nso ekita wɔn kamara.

Aban mpayinfoɔ bebree ɛna ɛhyia mu a wɔte akonnwa hɔ ɛredi nkɔmmɔ yi. Na wɔn nsuo a wɔrenom no esi nkonnwa no so. Na oman panyin picture anaa nfonni ɛbɔ ɛdan n'anim.

Ɔbaa baako te ne waduro ho de ne wɔma resi fufuo, na nkokɔ bebree na ɛnenam ne ho, na ɔbaa baako nso gyina ne nkyɛn a ɔnyɛ hwee.

Mmaa mmienu na ahyiam a wɔrenoa aduane. Ɔbaako te akonnwa so. Ɛna ɔbaako gyina hɔ. Na nkyɛnsee bebree atwa wɔn ho ahyia.

Dwa na wɔahyɛ no sei. Tin tomatoes, anwa, ɛmu milk, ne nneɛma bebree na wɔahyɛ no dwa wɔ ha yi.

Mmarima mpanimfoɔ mmienu ɛna egyina ɛhyɛn a yɛfrɛ no atikulata akyi no. Na wɔde motor kɛseɛ bi rewura ɛhyɛn no akyi.

Asogyafoɔ Abibifoɔ mmeɛnsa ne Oburonin baako na wɔahyia mu wɔ ha yi. Na Abibifoɔ mmienu no kita tuo. Na Oburonin no gyina wɔn nkyɛn a ɔreboa wɔn asɔ tuo no mu.

Akwantufoɔ bebree na ato santene te mmoa so de ɛretu kwan. Na wɔn nyinaa abɔ wɔn duku kamakama. Ɛbi wɔ nkwadaa wɔ wɔn akyi, bi nso te mmoa ne so na bi nam fam.

Ɔbaa, ɔbarima ne ne mma barima mmienu na ahyiam a wɔresɔ gya yi. Na wɔgyina ɛhyɛn kɛseɛ bi a wɔsan de ayɛ wɔn dan a wɔda mu.

Nɛɛseni yi na awɔ aberewa yi panneɛ yi, na nnipa mmienu te wɔn akyi. Wɔn a wɔwɔ hɔ no nyinaa hyɛ wɔn nose mask.

Abranteɛ tuntum yi te n'aboboyaa so. Na maa num ne ɔbarima baako so atena aboboyaa no mu. Ɛna ɔde wɔn rekɔ. Na mmaa num ne barima baako nso atena aboboyaa no mu. Ɛna ɔde wɔn rekɔ.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bebree na wɔahyiam wɔ dwam yi, na nneɛma gu akonnwa bi so a wɔretɔn.

Mmeranteɛ ne mmabaawa bebree na ahyia mu wɔ hyɛn yi so, na wɔde nneɛma ɛrekɔ beebi, na ɔbaakofoɔ ahuri agyina hyɛn no nkyɛn.

Mmɔfra mmeɛnsa na wɔahyia mu wɔ gɔta yi ho yi. Na gɔta no mu ayɛ fi pa ara. Na nnipa mmeɛnsa gyina akyire a wɔrehwɛ mmɔfra yi.

Ɔbaa ahoɔfɛfoɔ baako, ɛna afira ne ntoma ahyehyɛ ne ho a ɔresa yi. Na ɔbarima baako nso egyina ne nkyɛn a ɔrebɔ ntwene mu ɛma no.

Afarefoɔ bebree na wɔahyia mu wɔ po so yi. Na wɔwɔ wɔn nsuhyɛn so a wɔde wɔn nhoma reto po no mu ayi wɔn nam.

Mmranteɛ ne mmabaawa bebree na ato santen a wɔrewura ɔhyɛn kɛseɛ mu yi. Na ɛhyɛn no bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbetumi awɔra mu.

Aborɔfo mmaa titire mmienu ne abibifoɔ mmaa atitire mmienu na ahyia mu yi, na UN frankaa si wɔn akyi, na mmayewa no mmienu, ɛyɛ oburoni baako ne bibini baako te nkrataa ho resensan.

Ɛdan fɛfɛɛfɛ yi wɔ nneɛma be bree wɔ mu. Emu nkonnwa a yɛtena so ne nkonnwa a yɛde nneɛma sisi soɔ. Emu sealing fan ne baabi yɛde nnoɔma ɛtare wɔ ban ho.

Mmranteɛ mmienu ɛnate akonnwa ho ɛredidi yi. Wɔn mmienu nyinaa redi fufuo. Baako ɛyɛ bibinii, ɛna ɔbaakofoɔ ɛnso ɛyɛ obronii.

Nnipa bebree na ahyia wɔ dan fɛɛfɛ yi mu yi, ɛmu mmarima, ɛmu mmaa ne ɛmu nkwadaa. Na bi nam nifa so na bi nso nam bankum so.

Ɔbaa baako ne ɔbarima baako a wɔyɛ mfididwuma mufoɔ te wɔn mfidie ho reyɛ adeɛ. Ɔbarima no te akonnwa mu ɛna ɔbaa no gyina hɔ.

Aberanteɛ animuonyamfoɔ yi na apolisifoɔ aborɔfo asɔ ne mu yi. Apolisifoɔ no yɛ nnan, na ɔhyɛ atareɛ ne kyɛ fitaa.

Mmeranteɛ ahoɔdemfoɔ bebree na wɔahyiam wɔ hyɛn yi so yi. Hyɛn a wɔde kɔ afuom kɔdɔ afuom. Ɛso bi na wɔte yi.

Ɛmaa ahoɔdenfoɔ ɛne ɛmabaawa ɛna ahyia mu a ɔmo ɛɛba abɛsa nsuo yi. Na ɔbaakofoɔ eepia nsuo no afri bɔɔhoo no mu ama ɔmo a wɔn aka no.

Mmarima afididwumamufoɔ mmienu na ahyia mu wɔ ha yi, na wɔgyina wɔn mfidie ho ɛresua adeɛ. Wɔn nyinaa hyɛ adeɛ a wɔde bɔ wɔn anim ban.

Mmeranteɛ nsia yi nam nsuo mu ɛrebɔ bɔɔlo, mmiɛnsa ato santene wɔ ha, na mmiɛnsa a aka no gyina wɔn akyi.

Mmaa adwadifoɔ na ahyia mu a wɔahyɛ wɔn dwa yi. Ɔbaakofoɔ te akyire de adeɛ akata ne ti so. Na wɔn dwa no ankaa wɔ hɔ, ɛna aduaba bebree nso wɔ hɔ.

Mmranteɛ bebree ɛna ahyia mu a, wɔn ɛresu wɔ ayie ase yi. Na mmaranteɛ no bi kuta efunuadaka wɔderekɔ sie no. na wɔn nyinaa gyina dan kɛseɛ bi nkyɛn.

Maame ahoɔfefoɔ yi ɛne ne mmamaa mmiɛnsa yi ɛsiesie wɔn ho kama ahyɛ wɔn ntoma ataareɛ. Na wɔgyina kwan mu. Ɛhyɛn bebree na ɛwɔ baabi a wɔn wɔ no.

Mmaa mmienu ɛnna wɔahyiam a wɔrewɔ wɔn fufuo yi. Ɔbaakofoɔ reka, ɛnna ɔbaakofoɔ nso rewɔ. Mpɔnkye mmienu wɔ fie hɔ, ɛne akokɔ baako.

Mmeranteɛ bebree na ɛretwi wɔn bicycle yi, na ɛyɛ akansie wɔreyɛ. Na obiara hyɛ ahobammɔ kyɛ, na obiara nso hyɛ mpaboa wɔde ɛretwi baeke no.

Mmeranteɛ bebree na wɔato santene nam badwam yi. Ebi kuta kyiniiɛ. Dodoɔ no ara fura ntoma fitaa, ɛnna ɛmu mmienu fura ntoma tuntum.

Mmeranteɛ bebree na ahyiam a wɔretu kwan yi. Wɔato santene di wɔn akyi kita wɔn nneɛma wɔde ɛretu kwan no.